Ombanga yaNetbank okwali ya talelepo oshiputudhilo shopo mbanda sha Namibia moWindhoek momasiku gaali nomasiku gatano ga febuluali momayovi gaali nomilongo mbali nane moka aanasikola kwali ya mono ompito opo ya popye naanambelewa okuzilila kombanga yawo. Okwali taku venwa ko okwali kuna omayinyanyudho.